Garabi per yu amlu weex ak yu orange. Perr bi mong ci paket bi dajji guñ ko. Paket bi mënga am culur bu doomu taal.

Masinu seetukaay deret masin biy wone ca deret fum toll masin bi mëngi nekk ci kuluur bu weex am ay bind yu ñuul am ay buton yu ngay bës malay wax fiy ngay dem wala ni.

Benn màndar ga muñ rëddi wërale ko rëdd yi mëng ci kolooru ñeexam sëp ñu tekko ci koloor bu doomu taal ci biir koloor bu weex la am am ay bind yu ñuul am loxo buñ dank ñatti baaraami yegg bi tàllal ñaar yu ci digg bi ñu bind ci pp p.

paan bu def solom-solom ñu teg ci ñaari pot natt ko bam fees pot bu ndàw ak pot bu mag pot bu mag bi mingi am kuloor bu xon ko am nataalu jigéen bu eno bu ndaw bi mu ngi nekk ci kuloor bu sungu ci bukke

Màngo buñ daf ci bool bam fees teglant ko. Màngo ji amna yu ñor xom am na yu xaay. Yu ñori nyu ngi ame kuloor bu orange. Yu xaaye nyu ngi am werta jaxase ak orange.

Peru dalla jigeen peeru dàll bi mingi ame kuloor bu sung ci bukki ci dëggukaay tank bi mëngi ame kuloor bu ñuun dàll yi nat ñuñ ko defaree mu am ñaari buum bi ñuñ ko tekk beneen bi ni sëpp ko ci kaw biy tegee taxawal ko wiir ko ci tabax tabax bi mungi am kuloor bu bulo.

Siiwo buñ tekk ci peron wala ci tep tep b num fi ëtt bi dendak setala siwo bi dafa ñuuy setala bi am ñetti kuloor werka doomu taal werxa bu ñyorut ñu tekko ci ay caro.

Ay bindi ak màndarga bind yi tiim màndargami mi ngurëddi mu wur màndargami ci biir mu ngi am lu ex lu werta ak bule tiim ko di jant ni def ko ci kuluur bokonko bind yi mu ngiy wax national environment agensy wala N E A.

Teerë jàng nasaraan , teera bi mëng ci kaw lu menni taabal, ñu def ko culoor bu bule mu am ñaari màndarga yuy menni sottiwante kurang, wala maasante kurang. Teera bi mëng am kuloor bu bule, baxa ak kulóor bule bu ñor, ñu bind ci physic.

Auto baana bana auto buy épp jëndkat yeek jaaykati ay jigéen ñoo ci ëpp amna nawit ay góor ñi ngi xéek ci kaw ni ni ngi taxaw di seet ninuñ héggé jigéen ni ningi sol seeni mbubu hoddo seeni sër.

Ay ndawu góor yuy liggéey ci wàllum tabax wala wàllum defar yoon wala wàllum gas i ñu ngi sol ay mbubbu yu ñu texci mbu bu yu horange ñiy sol mbu buy orange bokk wala jaxase ak lu werta amnañu jonkon di natt mñu taxaw ci kaw.

Mbaam xalla mu taxaw ci biir ñax mi. Mbaam xalla mi nga am ñaari sell am ay dungur dungur ci boori botti ak bakkan. Kawar gi ci kaw mëgi siiñ. Mbaam xalla mi mi amme kulóor bu doomu taal.

Gñaari neeg yuñ tabaxe sima def ci seng waay yu maggat ci digante ñaari neegi ak si ndaw ci bigeen ni enuf siwoon ndox muoro kaala guñul xala bu biggeen topp ci ganaawa.

Nyetti ndawi goor yuy jongante ci tàggat yaram ñyaari ngi mingi sol mbu buy werta tubuy yi bulu am li werta di daw di weq cupe bi topp ci kenn ki mingi sol mbu bu bu weex am ay bind yu werta.

Góore bu taxaw ci waxukaay di wax mikoro min ci tanana mu sol yere bu weex ci baat bi am kulóoru deretu xaj ci dën bi mni am nataalu góor ak xalo mu sol ay lu nett.

ndaw ci jugeen gu sanse yëre bu gula ñi ñaw ko taybaas mu musuuro musur gu weex ngëp kalpe bu weex ci gannawam am a nataal yi am ay ato ki këri etaas ci gannawam ci suuf am nani taabal bu ndàw

Mbedd wala xoñ ci dëkkuwaay mbedd mi nag bo xoole ti nga gis ci bonn boor bi mi ngi am miire bu àgga gun am ay garab. beneen boor bi mingi am miire bu àgg ñi pentur ku pentur bu weex mu am ay gara bi rafata.

Palaasu jàngokaay nasaraan, bi gëna kawe ci Gàmbi, palaas bi mu nga ba Faraba bantan, më ngi ame etaas ñu pentur ku pentur bu orange ak nete, ci digg bi am ay ñax ak yoon, ñax yi werta, yoon yi am kulori doomutaal ak weex.

Dàllu tàggatkati yaram muy dàllu takk ñu ngëp ko mu ame koloor singom coloor bu bule bu weex kolooru ñeexam sepp koloor bu nate ci gannaaw ci suuf am coloor bu ñuum.

Xale bu jigeen bu sanse yiri bu ñuul, mi ñaw ko taybaas wala dagit mu ngëpb, kalpe bu weex. Def ci boppam bi tekk , ci ganawam am lu weex, lu werta ak lu nete ni baxase ko.

Mbedd wala yoon buy wone ay oto yi taxaw ak tabla yéebaane ak ci ndaw ci jigeen ci romb ci boori otoy otoy nak am na ay culoor amna ñuul, bula, bula bu ñuul, am weex tabla yéebanne bi mëngi am ab natal nataalu góor gu sol lu gula sol mbaxa nak ndaw ci jigéen ci mëngi ngëpp saag.

Kuy rabbu rabbu cosaan rabb bi di rabbu tenteng mëngir defar tenteng wala këll kiy rabb munga ngëp pusa di jalar bi bant yi wala buum yi.

Dëkk wala toog buñ xett mu ham ñaari koñi toogikaay boor bu lenni ax nga jàllar bi nu def ko kom niñuy xette tama mu ngi ame kuluur bu sundu ci bu.

Taabalu lëggéeyi kaay wala taabalu biro taabal bi nak kolóoru sung ci bukki ra nani ti ron mungi am ay këy aky teere bu bule am weex amir yeneen yu sew ci biir fi taabal bine yangi jët yeneen taabal ak bunt bu weex.

Ay buteelu naan yu sedde buteel yu naan yu bokkul kloot amme ñuul bu àndak singom orange bu àndak weex nete bu andak ñuul doomu taal bu ànd ak ñuul xonk ànd ak weex naan yi da yokk kàttan ak ca warte.

Ay ndongo daara yiy dox ci xall wala ci yoon wala tali ni ngi muuru ñom ñaar ni ngi boot ay saak sol lu don bëggenate am lu bule kenn ki sol lu werta bu ñarut ak werta bu ñoor.

Néeg buñ pentuur pentur bu xon ko rëdde yu weex ci bigg bi. Ci ganaaw neegi mëngi am ay ñax yiy rafatal bëkkuwaay am bunt bu ñuul ci pegg bi nu def ko ay koriget ci kaw wala xoti feng.

Raaya bu am ñetti culoor bu weex, bula ak xonko. Nyu def benn màndarga ci pegg bi.mu am lu xonko ci kaw. Lu bula ci suf. Lu weex ci digg bi. Weex bi nag ñyu ko dek ñaari rëddu yu tëdd ak benn bu jaar seen kaw.

Këyitu xebaar buy wone ay nataal afi bind nataal bi gëna fës ci nataalu góur la mu sol xaftaan bu bula baxa nut dawmena ko mu ngi watu watu bu sempal ci booram am ay bind bind yu xonk yu rëy yiy wax gàpp liide fees nowan kan cropin.

Dëju gerte buñ buddi, gerte gi mu ngi cabbu, gerte gi génne guñ ko ci dëj bi, bu xoole gerte gi bu toyla bu ees.

Bunti géej wala tefasu géej, asamaan ci tiim ko bulo, bulo bu refet, bu xoole lu sori yangi gis ndaw fi jigeen su oddu maaan yu sóoru , ngay seen ay garabi koko akyi nit di dox ci tafas yi.

Lafu perr bu weex tal perr yi kuloor bi feeñut waaye paket bi ci boppoom dafa weex ñu ginn ci benne perr.

Teere alkuraan, teere alquran bi dafa bule ñu rëddi ci rëddi yu nate wala mutàdda soo xoole këyet gi wala teere bi mu ngi am cet buy lang ci pegge bi.

Palaasu feexlu kaay, palaas bi ci digg bi mingi am ay ñjax nu tegsi ay tooge kaay , ñax yi mingi am werta am nete, togg yi mingi nekk kolóoru ñeexam sëp. Li ko wër yépp nak ndox la, ndox mu teey mu mëna sàngu si ëru tangoor.

Peeru dall bu xonk bu maggat ba kumase buddeeku dallu Ndey joor bi mbakkan gi fukkuna beneen mbagg bi fukqu na ci dijg bi xoleeku na nem bu càmman bi ci dijg bi xolleeku na.

Màndarga buñu defee ci koloor bu sung ci bukki, ñu def ko ay tup tupp yu weex ci digg bi yu bari, ñu bind bind bu rey ci suuf, ñu bind ci kiw sara.

Talib guddi wala yoonu guddi ay otto di daw ci kaw tali bi lamp yi taal amna otto bu ñuul ak otto doomu tahal yenen otto yi lamp yi rek ngay gi.

ay bagaasu bindukaay teere ak rëdukaay ay kolekaay ay siso yu ñ rangsale am ay kuloor yu bari te bokkut weex am na ci bu la konko nete werta ak yena ni kuloor

Pegge yoon wala pegge tali auto më ngi taxaw ci pegg bi auto bu weex ci kana mam ma ngi am ay neegi etars ñi def ko ay weer ñi bind ci bind yu weex mu am kuloor yu xonko ci ron bind bi nakk mu ngir fosil zunet bank.

Ay garab bi ndox ni def ko ci ay butel ëmb ko ci ay mbuus garab yu bari tekko ci kaw taabal.

Raaya bu am weex bu la ak xonko ci pegge bi am lu weex ñu def ci ñetti biddiw ak jante ci diggi bi.

Keytu xebaar bu am ay bindi yu xonko ak ay nataali góor keytu xebaar bili ci gëna fës mooy nyaari góor yinekk ci kanam nem ñaar yépp ni ngi sol ay lenat kennekangi solmi weex texi bu bula keneni sol xaftaan.

palaasu lekkukaay ak naan ni ransala ci taabal i ay palaat ak ki kuddu ki forset ak caas taabalu ñin ci lal yere yu weex palaat yi na kloori bokk am na sengi ci bukki am na werta am na nuun ami toog yu ko wur toog bi nonge am kulooru mu tàdd

Nèk buñ tabax dèf ay fix lokay ci biti naari lal ñi teg ci epons ak ngegenai yu xonxu dèf lu melni njubal nèk bu ndaw ñu defarr reh ko ay wèèr.

Tabaxu etas bu gudd am ay palankeeraki buntu ci kana mam nin ci bind gambiya telecommunication an multimedia institute.

Ay bagaaci yi rafe talee kaay bi ëri chrismas wala feetu crismas ni ngi sol yu xonko am yu weex bi am sikiñ bu bari kawar yi am mbaxana bu gudd am xonko beneen bi ni dex ko ci caas yépp nak ñuñ leen tekk ci taabal ci lu xonko.

Autor bu weex ak bu konko gi rombante autor bu weex bi moo ëpp bu xonku bu mu ngi amlu ñuul ci ron ni bind ci bund yi bula outo bu xonko bi mu ngi romb ci butu bitik buntu bitik bimuy romb mun ci bind emo ji cees.

Patu sardin wala patu jen mo xon ko am rëdd ci digg bi rëdd bi nangi menne rëddu palaake am nataalu nit ci kawam am ngëbekaay wala dajjekaay.

Ay bindi yu fës ñi bind lii ci arab beneen bi ci angale ngay gis bind yi am nay weex am luxonko muy waxne ndax mën na jàng arab ci biir gambi.

Ay gaañ chax wala ay garab yi ñuy def ci rafatalu dëkkuwaay mangi am ay tontoor yu bari te bokut tontoor mi ci gëna fos mangi ama kolooru ñeexam sëpp.

Yàppu wuñ dagg roof ko ci ay yah laku ko. Def salaat, def marnè, am kakumba ci pegg bi nu def ko ci palaat.

Meer bu jigeen bu sol sol chosaan laxanama fon podof ci pera ki petaaw soll ay caqa yu bari sol lonet bapare red.

Benn màndarga bu weex ngi bind ci ay bind am cloor singom ak cloor bu weex. bind yu am singom wala clooru singomb më ngi wax criegs bind yi werfay di wax ci rasnu bie kage.

ñyaar bopp xale yu góur yu am kawar yu gudd ñu firi ko ki njàkk ki më ngi watu defar ko bam rafar kenen ki watat ko wala defaru te kanam bam rafar waye ñepp kawar yu ñuy kokk lañ am.